Ŋutsu aɖe bɔbɔnyi ɖe takoƒe aɖe, wotsɔ avɔ ɣi aɖe tsɔ kɔtome nɛ eye avɔla le edzi. Takola la le takom nɛ.

Ɖevi etɔ̃ kple nyɔnu eve tsi tsitre ɖe mɔto. Nyɔnu ɖeka le bagi eve ɖe asi eye ɖeka le bagi ɖeka ɖe asi. Moto aɖe hã va yi na.

Nyɔnu aɖewo wo katã wodo awu dzɛ̃ dzɛ̃ dzɛ̃ kɔ avɔ blɔ eda ɖe dzi. Wo katã wolé asi kɔ bɔ do ɖe dzi eye sola paneli gã gbadza eve le wogbɔ.

Ame aɖewo. Wo katã wodo bɔluƒowu ɖeka le afi si woƒona long tenisi le ehe hehe xɔm hena bɔlu ƒoƒo

Ame aɖewo le tsi me. Tsi la se ame geɖe ƒe afɔ ko ke tsia ƒe ɖewo ganɔ nyɔnyɔm ɖe wo ŋtsi le tsi la me.

Yevunyɔnu aɖe le dzodoƒui nyakpɔ aɖe, elé kɔpu aɖe ɖe asi eye wòziɔ ɖe drɔwa aɖe ŋu.

Dɔwɔlawo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Wo katã wodo dɔwɔwu si nye gbemumu eye woɖo dɔwɔkuku ke wo dometɔ ɖeka koe do dɔmewu si le dzɛ̃ le wo dome.

Dɔwɔlawo dó dɔwɔwu eye wodó dɔwɔ kuku hã eye wóle wóƒe dɔ me le gakpo aɖewo dome dɔwɔlasiawo dometɔ ɖeka bɔbɔ eye ɖeka le tsitsre

Ame aɖewo wɔ to nogo le ʋe ɖum. Wosa nane ɖe afɔ eye woga se ɖe hã ɖe woƒe ali. Ɖewo do awu dzi eye ɖewo hã do awu yibɔ.

Ame eve enɔnyi ɖe wheelchair me ɖeka le gakpo lɔboeaɖe ɖe asi ame bubu hã bɔbɔ ɖe gbɔ amevelia hã ele wómegbe wókpɔm

Zikpui nyakpɔ aɖewo kple kplɔ̃ nyakpɔ aɖe le xɔ aɖe me eye woda nɔnɔmetata aɖewo ɖe xɔa ƒe gliawo ŋu keŋ.

Amewo le ŋɔnudrɔxɔ aɖe me. Ŋutsu aɖe le atsitre, ekɔ eƒe asi ɖeka kɔ da ɖe agbalẽ aɖe dzi eye wodo eƒe asi evelia ɖe dziƒo.

Nyɔnu aɖewo lé ɖevi aɖewo ɖe asi eye wova dɔnɔdzikpɔla aɖewo gbɔ. Dɔnɔdzikpɔlawo le nutsotso xɔm tso wo si le ŋɔŋlɔm ɖe agbalẽ aɖewo dzi.

Dɔwɔla ade aɖewo le xɔ aɖe tame le sola panelwo dem, dɔwɔnu abe hama le wo gbɔ.

Dɔwɔlawo le dɔwɔƒe, wo katã wodo dɔwɔwu eye wo katã wodo dɔwɔkuku hã, ɖeka nɔ anyi lé gakpo ɖe asi eye ɖeka kɔ asi nɔ nane fiam evelia.

Amewo le ʋɔnudrɔƒe le ʋɔnudrɔxɔ aɖe me senyalawo le xɔ me eye afiatsola hã le xɔ me

ɖevisoeaɖewo le kplɔ aɖe ŋu, wóku atikeaɖewo ɖe atukpa sososoeaɖewo me he daɖe kplɔ sia dzi, ŋutsu aɖe tɔɖe wogbɔ

nyɔnuviwo le fli eve me le mɔdodo dzi wotsɔ avɔ tsɔ gbã akɔ eye wóle agbaɖewo ɖe eta

Woɖo nuɖuɖu kplɔ eye ɖevi aɖe tsɔ nuɖuɖu, do eƒe abɔ ɖa hetsɔ le nume dem ne ŋutsu aɖe.

Ame aɖewo kɔ nugo vovovowo abe gagbawo kple tɔkpowo kɔ ɖo fli be yewoatsɔ aku tsie atsɔ kɔ yi aƒeme.

Avɔdzrala aɖe le nu kom, bɔbɔ anyi, he ede me avɔ siwo dzram wòle eye avɔ gbogbowo aɖewo le gbɔ kem.

Amewo fɔ woƒe nuzazãwo ɖe asi le bagi vovovowo me eye wotɔ afɔ to gbememɔ tso teƒe ɖeka eɖo ta teƒe si woyina.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me eye atrakpui aɖe le wo gbɔ. Ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo tɔ nɔ dze ɖom.

Nyɔnu ametsitsi aɖe enane tɔm le ami me. Enɔ anyi ɖe dzodoƒui zikpui dzi. Eye tɔkpo woame eve le egbɔ. Etɔ gbãtɔ̃ va yi xoxo ke ega evelia wɔm be yeatɔ.

Ɖevia ɖewo wo dometɔ ɖeka medo dziƒowu o. Wonɔ ŋutsu aɖe kpɔm. Ŋutsu si nɔ nane wɔm tso elektriki ŋuti la, wonɔ ekpɔm.

Ŋu aɖe le gbe me, amewo le eme eye wole atiglinyi la kpɔm do ɖa ɖaa. Atiglinyi bubua hã ele wo megbe.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba le mɔdodoa dzi eye wotsɔ nyɔnuvi aɖe da ɖe eƒe ata ta eye wonɔ avi fam. Ŋutsu aɖe tsɔ eƒe kaƒomɔ henɔ foto ɖem nu si dzɔ la.

Nyɔnuvi ɖetugbi aɖe do awu blɔ nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi ke le emegbe la, agblemenuku vovovowo li abe atɔtɔ, peya, tomatosi kple bubuawo.

Gbeɖuɖɔ aɖewo siwo nye xɔ si wotu eye xɔ ƒe akpa ɖe kaka la ƒe gbeɖuɖɔwo, gbeɖuɖɔ sia nye ati si wozã kɔ tuxɔɛ kple aŋe aɖewo.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba he fefe fem kple fefeketeke vi aɖe kple ame vivivi si wonye fefefenuwo. Wo katã le anyigba.

Ŋufɔku aɖe dzɔ. Eŋu dzɛ̃ kple eŋu ʋi aɖe wodo go le mɔdodo aɖe dzi. Ame aɖewo le mɔ dzi ke wo eŋu fɔkua kpɔm.

Dzo bi teƒea ɖe le mɔto. Eŋuwo fia, exɔwo fia kolikoli eye dzudzɔ hã le tutum le teƒea.

Ame aɖewo le agble aɖe me. Wo katã wodo awu si nye gbe mumu ƒe nɔnɔme eye wo katã hã wole belem na ŋku siwo wofã ɖe agble la me.

Waste, shotɔ, salaɖi gbe, sabala, makaroni, koklozi ɖaɖa, lãkɔ kple abladzotɔtɔ wo katã wole agba ʋi aɖe me

Ɖevia ɖewo le atu wɔm na yevu nyɔŋu aɖe, yevu nyɔŋu sia ɖɔ gaŋkui yibɔ eye wòdo dziƒowu si le ʋie.

dɔwɔla etɔ̃ siwó katã dó dɔwɔwu la le mɔmemi kuƒe aɖe dɔwɔla eve le gakpo lɔbɔ aɖe ɖe asi

Le akpa gbãtɔ la, dzatawo sɔ ɖe elã aɖe si le abe nyi ene ŋu le eɖum. Le akpa Evelia la, lã siawo ƒo du kplɔɔ dzata ɖeka ɖo.

Ɖevi aɖewo kple nyɔnu aɖe le agblevi aɖe me. Wo katã wo bɔbɔ hele seƒoƒo aɖewo kpɔm hele wo lem wo katã wodo asiwui.

Nyɔnu aɖe do awu yibɔ enɔ anyi ɖe xɔ kɔkɔ aɖe si wowɔ kple glasi la ƒe dziƒo ke le as item ɖe laptɔp kɔmputa aɖe dzi.

Nyɔnu eve aɖewo tsi tsitre ɖe asi me eye agbleme ŋku vovovowo le wo gbɔ. Agbleme ŋkuwo abe akɔɖu, tomatisi, atɔtɔ kple bubuawo le wo gbɔ.

dɔwɔla aɖewo do dɔwɔwu eye wóle dɔwɔƒe wóle xɔtum ɖeka le gli ɖom eye ɖeka tsɔ eƒe asi daɖe gakpo aɖe dzi

Ɖevi adre aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe lada dzi le teƒe ƒoɖi aƒe, kotoku aɖewo hã le wohbɔ, wodome tɔ aɖewo hã enɔ nukom